amma'note yaa mayyaate manchu amma'nnannohu mayeeraati amma'na hoogiro maye gatanno amma'nino daafo maa afiranno amma'nino daafo maye lexxannosi amma'nino mancho maati yinanni

dagate yaa mayaate maatete yaa mayaate daganna maate badanonsari maati mitto assanossarichi maati daganso maate geeshsha roortanoka

giwirinna giwirinnaho yaa mayaate giwirinnuyiiti horosi maati giwirinnu hoogiro may qarri illanno giwirinnu heerasinni may horo afi'nanni giwirinnaho may qarri noosi

Giwirina yaa mayyate giwirinu yaa hiitto udano udire ha'rano, giwirina yinanniri giddo saada woyi muro diaffantano, giwirinu hoogiro mayi qarri iillara dandaano.

Daddalo, daddaloho yaa mayyate, daddalanihu mayra ,daddolo daddale maa affi'nanni, daddalanihu hiitte baattorati daddalahu maa assano.

odoo maati odeessannohu ayiiti mamoote mamoote odeesinanni odoote yinannirichi hitoorichooti odeesanchu tamarinohonso ditamaarinoho oodeesa hasiisuro mamoote odeesinanni

musiiqa yaa mayyate musiiquyti horosi maati musiiqu heera hoogirono may qarri heeranno musiqu hogirono mayi baxewore afi'nanni musiiiqaho yinannihu mama hanafino

hayyonna bude hayyonnna bude yaa mayyaate hayyote yaa mayyaate budeho yaa mayyaate hayyonna bude ganba assinohu ayeeti hayyonna budu hoogiro mitte gobba makkitanno

Roso, rosoho yaa mayyate, roso ronsanihu mayrati, rosu yaa mayi horo aanoho ,roso rosinokkihu maa goda'amano roso rosinohu xa baca.

Ko`atete yaa mayaate ko`ate mayini lonsani ko`ate mama hedhano ko`ate wodha hongiro mayi qari iilano ko`ateeti horose maati ko`ate mama anfani.

afantino gashshaano ayii"ooti afantino gashshaano mama heedhannoreeti afantino gashshaano maa loossanno afantino gashshaano mamaro heedhino reetinonso lubbote no afantino gashshaano maa kaa'litanno

baadi xagga yaa hiittoote baadi xagga yaa horose maati baadi xagga xagisanno mancho maati yinay baadi xagga mamaro hanaffewo baadi xagga horoonsi'niro may qarri heerannokka.

giwirinna. giwirinnaho yaa mayyaate giwirinnu yaa mama afamanno giwirinnu hoogiro makkinanni giwirinnu aanno horo maati giwirinnaho yaa buna kaasiratenso gide caalla kaasirate.